Zie la ka noba maala ka kubɛrɛ a be a sori kpakyagaŋ ka o lombori meŋ ka kubɛrɛ a biŋ ba tugee a zie ka piŋgaraa a gyaŋ teŋɛ ka dɔɔ kaŋa de a Kukpɛŋ kaŋa a gɛrɛ k'o biŋ kyɛ baŋ de boma biŋ a sokoɔraŋ a wuli ka noba tonnɛɛ toma.

Pɔgeba gyiŋtaa la a kaŋa daana a mare bie ba zaa eŋɛɛ nosi magsiri kyɛ ka kaŋa daŋna pɛgre o nu koo tɔ de fanfan a eŋnoo bibile kaŋ meŋ te arɛɛ ba puoriŋ a dɛli moto a kyɛ kaara ka dɔɔ meŋ are ba puoriŋ kaara ba kyɛ onɔŋ ba eŋ nosi mage.

Sitɔɔ poɔ la ka kɔlbaarre pa zie zaa aneŋ boma mine naŋ e woo sèèmaa bee zeɛre bee tiiboma a zaa tarɛɛ a kalahi a ba yitaa kyɛ kyɛre ka baasikɛtere meŋ biŋ be ka boma e woo gaaree ka mine e woo mui aŋ meŋ bebe kyɛ aŋ tare kala kalahi naŋ ba yitaa ala neŋ beedire.

Noba la a wulo ba kɔlkya. Ba yɛrɛ kpar yaayi. Daba la, a ŋmɛra gangɛɛ. Mene ŋmɛraŋ a lɛ ne daare ka mene meŋ a ŋmɛra a lɛ ne ba nuure. Ba zaa zeŋ yeŋ kyɛ ka a kanga daane are. Kanga meŋ pɛgle kyenkyega a ŋmɛra

Deɛŋ to la la,a deɛŋa poɔ ba bareŋ naao ɔŋ Kara noba,a naao kyiŋɛŋ a e soglaa kyɛ ka noba gyɔroo ba yɛre kpare aŋ e green green to, ka noba be yengɛŋ a kara, kyɛ daare a gmaa gyele be a gara, kyeene baŋ deɛnɛ na ne

Nobɔ la ka ba yɛrebo wulle zie na baŋ yi kaa pɔɔ kaŋa a pɔgebɔ zeŋɛɛ dɔbɔ meŋ paahɛɛ be poɔ kaa dabɔ yɛre mɔsilɛɛhi baŋ kyenɛ a kyɛ pɛgle ba flakhi a veehe veehe.

Zie ŋa, 'bus' kpoŋ la a are, o meŋ nyɛɛ 'accident' o ne lɔɔre kaŋa vataa ka a lɔɔre kaŋa le a gaŋ kyɛ ka kaŋa meŋ a are ka a nimiri tɔɔre yoŋ sãã, ka dɔba bata a are a nimiri tɔɔreŋ, kyɛ ka dɔba kaŋa zɔɔ o moto a wa para.

Asedɛnte la a e ka dɔba pãã gaa de a noba ba yɛre la kparrepeɛne a kyɛ pãã pɛgle boohu mine aŋ e wu dagebɛrɛ a la e wu tabol kyɛ ka mine te ka mine daara waana.

Pɔgeba la a be die poɔŋ ba waa bayi a le lambarikahi ba ba toŋ nɔɔteɛ kyɛ ka kaŋ toɔrɔ kapala ka myɛ ka o seɛ ka laa biŋ a waare mine a naŋ bebe kyɛ a gyaga poɔ meŋ boore ayi are la be kyɛ ka noɔ meŋ a bebe.

Nimbatoɔnii la ka o are sitɔɔ nimi tɔɔriŋ ka kpaa ne boma a be a puoriŋ kyɛ ka noba paŋ de maakurofooni kamirahi a ŋmaaroo a kyɛlɛ koo yel yɛlɛ ka poliŋ dɔɔ meŋ a are.

Sakuuri biiri la ka ba koro sèèmaa ka a maatorɔn paŋ are ka tabul bebe kaa sēēmaa dɔgli ne pirɛtire ne boma ka ba paa ŋmaara a séémaa ka a biiri tɔŋ laen a derɛ.

Deo puoŋ la a o eɛ peɛlaa ka laitere nyugi ka kabinetere bebe ka flower biŋ ka fun bebe ka toilet meŋ bebe kye k,a zie zaa e peɛlaa ka nyaahaa meŋ a bebe.

Asibiti poɔŋ la ka a nɛɛse gyeŋ ne o taaboletea a pɛgle piipa ka a nɛɛse kaŋa ehi are kyɛ ka pɔge pãã zeŋ dakogi a zeŋ kyaahi a nɛɛse kyɛ kaara boma na o naŋ sɛgrɛ na pɔge le la lambareka.

Zikoɔre zie la ka naasalba bayi bebe ba yɛroŋ ba yɛrɛɛ boma naŋ wullo ka ba dire la zie a wullo ba veɛloŋ ba vɔgle la zupile kyɛ ka ba puore baŋ biŋ boma aŋ e woo fruutire.

Dieo poɔ tɔ la ka pikya karaa biŋ bɔlpore a be o kpakyaŋaŋ a dɔgle kabinɛ gyuŋ kyɛ ka tabol aŋ e woo daɛniŋ tabol tɔ a biŋ ka koge ŋmaa giloo ka filaaware dɔgle a tabol zuŋ aŋ biŋ.

Nobɔ la pɔgeba bibilii aneŋ dɔbɔ pɔgebɔ mine marɛɛ biire ka mine a tuo a tahibɛrɛ ka boma be aa poɔŋ kaa bie mine meŋ tuo bakɛtihi ka mine meŋ a tuo ba kparehi le pilee a zuŋ a bibile mine meŋ tuo boma.

Neɛ la a deɛrɛ yɛlɛhi a yire noba zieŋ k,a kamera a ŋmaara kyɛ k,a nengyamaa pãã teɛrɛ a nu k,a dao nyɔge ba nu a puori bo ba kpoŋ zie zaa teɛ ba fooni a ŋmaaha pekkyaghi a dɔɔ eɛ nasaaldɔɔ.

Nobɔ la la ka ba yɛrebo wullo zie dɔbɔ na baŋ yi kyɛ baŋ deɛnɛ deɛn ne a maŋ de mihi a tagra ne ka nobɔ mine pãã te be puoriŋ a kaara ka nobɔ bayi a tagra dɔɔbɛrɛ la a vɔgle zupile kyɛ kaa dɔɔ kaŋa pãã are a kaara zie kaŋa.

Noba la a tonɔ tomɛ koɔ noɔre koɔ nimitɔɔreŋ ba zaa eŋ la haŋgulosihi kyɛ ka mine daara weel baaro kyɛ ka mine ti sabolhi kyɛ ka mine meŋ a tuuho boma aŋ be a teŋɛŋ ka mine a derɛ a sagre.

Zikpaŋkpalleŋ la, ka de bɛrɛ bɛrɛ a are, ka a ziiri mine ka 'screen' bebe a wulo boma, kyɛ ka noba a kyɛnɛ, a noba mine pɛgle la baagri, naŋ ba pɛgle bonzaa, ka mine bo bonne e wogi ba kyebe , ka mine wono yiemɛ.

Poliŋ pɔge la a wulo noba piliŋbili baŋ sɛge Ghana air force a mare a noba ahiyeŋ a wono yɛlɛ ne o yɛlɛ ne oŋ wulobo daba meŋ yoŋ la ka a poliŋ dao meŋ te ahi o puori a me wono.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

Boŋmeɛre la baŋ biŋ tɔŋ tɔŋ a tɔgle taa a zuŋ dɔɔ dɔɔɛɛŋ a pɛgle boŋ fɔghaa a fɔgha kyɛ kaa gyaa puori ka boŋmeɛraa kpoŋ kaŋ a te do a are dao la a are teɛ o nuuhi.

Poosaraa la a vɔgle bon ŋa baŋ maŋ bõɔ ka krawn biiute pagyant tɔ la ka pogeba aihi o puoriŋ ka dao kaŋa are o puoriŋ pɛgle maakrofon a yele yɛlɛ kyɛ kaa bie panaa a be ba nimibitooreŋ a vèèhe o nuuhi.

Die poɔ la ka feelaawa te biŋ a lamboriŋ ka boŋ kaŋa naŋ e wo toɔre a kyigi ka boma dɔɔle o zu ka kogi a biŋ ka kapiri a be o poɔ kyɛ ka NA meŋ bukihii a be be ka NA bile kaŋa te be o poɔ ka feelaaware doɔle o zu ka nyaaha be a daŋgoɔne ka NA be a lamboriŋ

Noba la wullo ba kɔlkya gyili bebe ka dɔɔ kaŋa ŋmeɛrɛ ,ka bibile meŋ zeŋ a ti maagkurofon kyɛ ka mine meŋ te are ,ka kaŋa ti are pɔgela ane dɔɔ a yele yɛlɛ ka bibile kaŋa meŋ te are gaŋgao nimi tɔriŋ a ŋmeɛrɛ ka tabul ne kogri meŋ be a puoriŋ ka noba meŋ bebe.

Yideme la bee gyɔmeehi baŋ zeŋ a ŋmaa gili taa ka teebol kpeŋ a biŋ ba kpakyagaŋ ka seemaa pa a teebol zaa zuŋ a seŋ seŋ gyamaa gyamaa bɔɔdeɛ ne paɛ bee be ka mui ka mui be be ka gyolofo bebe ka mui ne seteeu bebe ka dirikihi meŋ a dogle baŋ zaa dire.

Toma zieŋ la. Ka pɔgɔba a zeŋ a wono yella. Taɛlahe dogleɛ ba zaa nimitooreŋ ka kanga daane a yagle tɛp mɛzamɛnt. Kyɛ ka pɔgɔba mene a laara. Ba mene yɛreɛ nugire ka mene yɛre nuyɔgre

Vooti yɛlɛ la ka a noba te. zeŋ ne ba tɛbolhi a eŋ a voti yɛrehi kyɛ ka a noba pãã vooturo pɔgenyaaŋa kaŋa meŋ vooti yɛ a le o wagyɛ aŋ de wa k'o eŋ a bogisi.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

Noba la a seɛrɛ noba bata ba seɛrɛ kyɛ ka mine zeŋ zeŋ a ŋmeɛrɛ yiele enne ba a ŋmeɛrɛ gaŋgare ka mine yiele noba na naŋ ŋmeɛrɛ a boma mine zeŋɛɛ kyɛ ka mine are naŋ yiele a ŋmeɛrɛ ennɛ ba naŋ seɛrɛ

Noba la be a kyɛ,a noba waa dɔba naŋ be a kyɛ na, ba yɛrɛ kpare doɔre ba yɛrɛ kpare sɔglɔ, kpare ziiri meŋ bebe, lɔɛ meŋ be la a sori zu a are, kyɛ ka noba mine de ba nuuri a ti boɔre bɔtɔ kaŋa a are ne.

Koɔ nuore la Ka gborehe a pa zie zaa. Ka daba mene be a gborehe mene poʊŋ a gɛɛra. Ka mene meŋ ture zeŋ. Ka mene are piele kanga a yɛle yɛle. Kyɛ ka diere meŋ a kyaare o zaa

Sori poɔŋ la, ka negyamaa kyɛnɛ, ka lɔɛ 'pack' ka 'taxi pack', ka kaŋa daana meŋ a gɛrɛ, kyɛ ka noba meŋ a tuo boma ka mine kyɛnɛ ka mine meŋ waana, ka setɔɔre meŋ a are, ka dieu 'yellow' te are kpoŋkpoŋ.

Die poɔ la a die poɔ veɛlɛŋ paa la laite nyige ka koge ŋmaa gyili ka tabolhi bebe kabɔti bebe ka tiivi kpoŋ a gaa yagli kyɛɛ kaa laiti nyige bare difirɛnti kalɛɛ kaa zie zaa a e wɛl a veɛlɛ.

Nobɔ la aa gyaora polisere ane nobɔ pɔgeba ane daba kaa polisere a waara ba kõɔŋ a tare boma ngmirɛ ba kaa nobɔ meŋ a gyaora ka ba wullo yɛlɛ ba naŋ boɔrɔ bee ba gyao a deɛ ba menne.

Daa poɔŋ la ka neɛ zaa zeŋ o pɔgɔ ka pɔgɔ aŋ le a eŋ nu būūhū a la ne kɔkɔ būūhū a le zutaraa a gyeŋ o benkyi a gyeŋ o būūhū seɛŋ o koɔhɛɛ wɔɔ kaarotihi kabage aneŋ sɛmaanee aŋ be bakɛte poɔŋ a biŋ tabole gyu.

Kuori la ka noba be bakii a pãã tugro bɔgre ba deɛ a daga o bi dagepeɛlaa baŋ le a enna a bɔge kaŋa kyɛ ka noba mine naŋ tugro a bɔgre ka loɛ ayi meŋ naŋ are a loɛ eɛ peɛne asibiti loɛ la bee ka te yeli ka kūū loɛ la.

Tee koɔhe deo la. ka a teehe a biŋ gyili zie zaa ka a zie e piɛlaa. Ka dɔɔ kanga are a daara boma. Kyɛ ka a tee koɔha a kaara komputa poʊŋ. Ka a tee koɔha daana kanga meŋ a te be o pooreŋ a kaara a teehe mene.

Galamsey toma zie la, nyɛ ka mansemɛ ane lɔɔ beɛre beɛre a pa zie zaa ka tipare bebe baŋ ɔŋɛ tanne a eŋɛ a tipare kyɛ ka lɔɔre kaŋa. meŋ e manse aŋ ŋmara baŋ eŋ boma ʋŋ ŋmara kyɛ ka tabolɔ an bloɔkiri a biŋ biŋ be

Bibilee la be karendieŋ kaa ba Karema are ba nimtɔɔri a wullo bɔɔhu dɔba ane pɔgeba baŋ gyiŋ daare gyuŋ la baŋ guiŋ a karendie ba e zie aŋ veɛla ba ziŋ a wono ka karema boɔlɔ ba.

Noba la a be koɔŋ poɔŋ ba bei gbori poɔŋ gborihi ata la ka mine yɛre yalohi ka mine meŋ be gborihi kaŋa poɔ a yɛre kpare buluuhi a kyɛ de boma le ba zu kyɛ ka noba pãã te are a yeŋeŋ kaara kpaaha nuuri koro bɔ

Zie la a di ka faya sɛvese deme a wa kpiihi a zie ka mine ahi ne ba wɛkoŋ gyeehayi ba zaa vɔglee ba zupili a tuŋ ba wɛgoŋ gyeehayi kyɛ ka loori panaa a de neɛ ko o do saagyu noba bayi baŋ kpiihi a buu.

Kuore la yire kuore kaa zie zaa koeŋ kaa mlɔ a ko kaa nobɔ a tuo a daga a daga ba villooŋ ne wagyɛ peɛlaa a de bon gyeehi a dɔgle dɔgle kyɛ kaa yiri nobɔ panaa kyɛne tuuro a kono.

Tɔɔ polisire la la polisire la a ŋmma gyile dɔɔ aŋ yɛre kpare buluu a polisire vɔglɛɛ halmɛɛtire kyɛ pɛgle ba malfare kyɛ kaa noba bayi a paale ba poɔŋ ba poɔŋ baŋ ŋmaa gyile baŋ yele yɛlɛ.

Pɔge la a dɔɔ ka ŋmaahi a ŋmaagiluu a ŋmaaŋa kaŋa doe o gbɛɛ k,a pɔge deɛnɛ ne a kyɛ ka mine meŋ be a teŋɛŋ aŋ zaa a ŋmaagiluu a deɛnɛ.

Pɔge a maala sèèmaa daŋaa poɔŋ o kyiinɛ koosee a kyɛ kaa a daŋaa kaŋa daanee meŋ a dugle daasankpɛŋ ka pirɛte dɔglaa daasankpɛɛ zuŋ kyɛ la kpɛŋ meŋ biŋ ka sèèmaa bebe kyɛ o ti la rɔba aa erɛ boma mine.

Sakuure la zie nyɛ baŋ boɔlɔ ka legɔn baŋ ŋmaa ka daare a are gyile ka lɔɛɛ a pake kyɛ ka a laibire panaa te are a tiŋsogiŋ ka koɔŋ meŋ zie bamaaleka koɔŋ meŋ aŋ yire o meŋ bebe kaa zie zaa e giriin kyɛ veɛlɛ.

Gbaŋgbalaaŋ la ka nobɔ a kpɛ lɔɔre kaa zibrahi pa zie zaa kyɛ kaa a zie zaa a e green moɔ poɔ kyɛ kaa sore a gyɛŋ a saa so gyeɛ la kaa zebrahi mine be a sori zuŋ ka mine be a moɔ poɔŋ.

Noba la a seɛrɛ a eŋna noɔ ka ba enni maana a dɔba yɛrɛɛ kpare yaayi ka a pɔgeba meŋ yɛri bonyaayi a pɔgeba yɛrɛɛ boŋ sɔglɔ ka nasalba are ba poɔ ka niŋsɔgli meŋ paali ba poɔ.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

Saa la wa a sãã sããbo kpɛ dere ka dao a pãã mare o bie baŋ be a kõɔ poɔ a kyɛnɛ kyɛ ka ba loɛ a te paaki ka mine meŋ te ahi a deo poɔ ka a kogihi ne ba booho zaa be a kõɔ poɔ.

Sinima la ka noba a ziŋ kaara filim a kogre eɛ zēēre ka dɔba ne pɔgeba gyiŋ ka ba mine gyiŋ ba yoŋ kyɛ kaa filim panaa a wulo baŋ kaara.

Noba la a are die nimitɔɔreŋ ka dɔɔ a are tori bo noba bayi la ka noba bayi meŋ te are ba meŋ yoŋ a yele yɛlɛ ba zaa eŋ la noosemaski kyɛ ka lɔɔsɔglaa a te paki a deo nimitɔɔreŋ.

Noba la a be yenŋe a pɛnnɛ kyɛ ka filiŋ meŋ wullo. Ba mine ziŋɛɛ kogro zu kyɛ ka ba mine ziŋ wagɛre zuiŋ. Ba mine gaŋɛɛ kpa kyɛ kaara .Ka ba mine ziŋ kyɛ kaara. Pɔgbɔ ne biire ka ba mine taa baagire kaa taa siimaa ane doreŋ.

NA ne deɛne yeltare zie la ka ka pɔge a pampana a are a sonsore a yele yɛlɛ a koɔrɔ taa ka kaŋa kyuri kyɛ ka kaŋa are ka kyɛ ka a zenzie kaa noba gaa zeŋ kaa NA neŋ ba ŋmɛŋmeɛreba a te zeŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋa a are a kyɛnnɛ

Yideme la a be ba gyaga poɔŋ pɔgeba ane dɔba a pɔge kaŋa pɛglɛɛ laa anee suree ka tae kpoŋ a te biŋ lambori kaŋa ka dɔɔ meŋ kyuli a iire saala kyɛ ka kuripootu nee booma dɔgli ka saari gyamaa teŋɛŋ ka pɔge kaŋa a are laŋ lambarika.

Noba la a zeŋ teŋa poɔ a pegle biiri kaa galoŋ a biŋ ka mine mine zeŋ teɛ ba gbeɛ kyɛ ka mine a gaŋ te na baŋ yeli ka ba e yɛ noba naŋ koŋ baŋ kyɛŋ a paa zeŋ a sɔro ka dɔɔ a zoŋ o moto a waana ba kpakyɛgaŋ.

Nobɔ la a are kaa pɔg kaŋa te ngmanlee a nyuuro kõɔ ka dɔɔ aroo nimitoore a eŋ niminyaahi a kyɛ kaaroo a dɔɔ eŋ la wɔɔkyi kyɛ kaa bipɔlɔ te aihi puoriŋ a kaara a pɔg naŋ nyuooraa bomma seɛŋ dɔɔ arɛɛ be ka pɔgɔ meŋ a are.

Bibile la gang vɔgle ne pou kye su kpare peɛlaa ka a kpare nuuri nye ee blue.

Noba la are gyamaa lɛ kyɛ pɛgle filakere. Ba pɛglɛɛ taaboore ka sɛgre be a pʋɔ.A noba mine eŋ la nimikyaane kyɛ ka ba mine vɔgle zupille. Ba mine meŋ teɛ la ba nuure.

Nuba la a kaara nuba mene tumhi ɔ na la ba pente buma a danguoni a draw buma a danguoni ang wulo yelkanga ka nuba paa a tuntun a arẽ a kaara ka mene a ngmaara picture.

Dɔba la a tona toma boŋ toma tɔ la baŋ tona kaŋa vɔglɛɛ gyupiluu ka kaŋa yɛre kparnuyɔgre kyɛ ka container biŋ ba soŋsogaŋ ka dari meŋ biŋ.

A deɛŋ kaŋ la la ka dɔɔ are koo yieloŋ bee ka yɛlɛ oŋ yela o ba baŋ kyoo pɛglɛɛ mikrofoon kaa pɔge a ire are a kpaaha nuuhi korɔ kyɛ ka nobɔ meŋ zeŋ ka mine leɛrɛ kaara a kaaroo ka ba eŋɛ yuoro.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

Nobɔ la a teɛ ba nuuhi a pɛgle ba paati būūhū kaa mine yɛre a paati būūhū ka dɔɔ kaŋ bebe ba eɛɛ gyamaa a be yeŋeŋ a wullo yɛlɛ ne ba naŋ boɔrɔ aneŋ neɛ ba naŋ boɔrɔ.

Noba la a zɔŋ bicycle a zoro,a karaa taa, a boɔroo ka ba nye neɛnɛ na na di first bazaa vɔŋlɛɛ helmet tere, a eŋ nimi kyɛɛne kyɛ baŋ zoro, ka noba are a loboe kyɛ karaa ba ba be la a sokɔɔra zuiŋ

A deɛŋ kaŋ la la kaa dɔɔ are koo yieleŋ bee ka yɛlɛ oŋ yele o ba baŋ kyoo pɛglɛɛ mikeofoonkaa pɔge a ire are a kpaaha nuure koroo kyɛ ka nobɔ meŋ zeŋ ka mine leɛrɛ kaara a kaaroo ka ba eŋɛ yuoro

Pɔgɔ ne o bibilii la. A ŋmɛra yieme a diɛne. A bie kanga ŋmɛrɛ gangaɛ. Ka kanga daane fuuha boma. Ka kanga daane meŋ pɛgle kyenkyega a kyegha. Ka a pɔgɔ meŋ pɛgle kyenkyega a meŋ kyegha. Baŋ ŋmɛra a kyɛ diɛne.

Sakuu biiri la a bi yenge a ngmira ampɛ bipɔgba ne dɔba kaba mene kpaaha ba nuuri ka mene arẽ a kaara ba ba poɔring teachari meng te arẽ a dire kombo kye ka lɔɛ ayi meng a parki.

Kuori zieŋ la kaa noba are a kono baŋ maali a tegɛ ba deɛ filag a de veli a daga ka filaaware biŋ tegɛ kyɛ ka neɛ kaŋa yɛre bɔɔhu awoo oŋ tonɔ sikiriti toma nasalba bayi paalɛɛ ba poɔ.

Daa poɔŋ la ka noba a kpeɛrɛ lɔɔre a lɔɔre paɛ la baŋ derɛ bonhu a lere a puoriŋ ka kyɛnsehi ane materɛse a dɔgle a lɔɔre saazuŋ kyɛ ka pɔge a meŋ tuo koɔ a ahi a lɔɔre seɛŋ.

Pogebɔ bata la ka bayi kyule a pɛgrɛ laare ka bonyeni a peehɛ a zie ba tarɛɛ bibile oŋ meŋ te zeŋ kyɛ tabol kaŋa meŋ te biŋeeŋ kaa kapuhi a pare poɔ be laahi zuŋ kaa tabol kaŋa maŋ biŋ ka lakpēŋ a biŋ o zuŋ.

Kuori zieŋ la, ka a daga baŋ de gaana fly vilooŋ ka filaaware dɔɔli a daga zuiŋ, kyɛ ka noba a yɛrɛ uniform a vɔlee zupilee a eŋ nose mark,a di a daga kaa noba mine meŋ te are ba puoriŋ a yɛrɛ uniform naŋ e ŋa ɔfesare are kaa

A sibiti poɔŋ na ka baala gyɛŋ godo zuŋ baŋ de wagyɛpeɛlaa ɛgoo kyɛ ka a nɛɛse are peɛle o a ennɛ o tee a nɛɛsere mine meŋ te kaara la baaleba mine naŋ be godo zu ka kaŋa maala godo ka a baala kaŋ a ire are.

Nobɔ la a pentire bonhu ka mine meŋ a drɔla daŋguone gyuŋ daba bata la a tonɔ a tomma kyɛ ka ba baagihi biŋvka ba tonton bonhu meŋ be aa teŋɛŋ kaa pentihi aŋ w difrɛn difrɛn a biŋ ba seɛŋ.

Pɔge la ka polisiri a nyɔge ka ba ŋmaa gyiloo a eŋnoo haŋkɔf ka o gyɔ meŋ be o puoriŋ kyɛ kaa polisiri deo gɛrɛ ka ba eŋ o lɔɔri a polisiri eɛɛ banuu ka bayi eŋ nimi nyaani.

Noba la a be daa poɔ tona ba tontone ba tommihi ba mine koɔhaŋ ka tebole biŋ zie zaa ka aambɛralahi aŋ maŋ papa kyɛ ka paasehi panaa a meŋ Kaani a tɔnneka mine kpɛ kyɛ ka mine meŋ naŋ are ka a mine daara ka mine gara ka m in ne waana ka mine gyɔra.

Daa poɔ la ka pɔgeba kyɛnɛ ka dɔba meŋ kyɛnɛ kaa daa deme a duoriduori ba bohu sɛmaa gyire bebe ka sɛmaa giringirin meŋ bebe kyɛ ka bɔɔderri meŋ dɔŋli a bɔɔdeeri gyaaŋ ŋmeɛliŋmeɛliŋ a e woo bɔɔde kori kaa pɔge kaŋa kyɛnɛ a pɛgli bilɛɛ.

Noba la a demosteraterɛ, a pɛgle ba kaadere a sɛge bongyamaa eŋ, ba kpɛŋ zie zaa eɛɛ nasaalba, baŋ sɛge boma aŋ wuli ka ba poɔ ba pɛle ne a govementi toma.

Nobɔ la a aihi ka nie kaŋ are ba nimitooreŋ a wullobo yɛlɛ ba aihɛɛ moɔ poɔ deo nimitooreŋ aŋ wulle wɔɔ ba wulle baŋ history tɔ dɔɔnyanhi ne neŋbɛrɛ aneŋ pɔɔsarehi neŋ bipɔlihi.

Pɔgɔ neŋ o biihi bayi la bidao bonyeni aneŋ bipɔgɔ bonyeni ba gyaa yɛrɛɛ kpare yaayi kaa pɔgɔ da icekreen a ko a biihi baŋ mɔgra a icekreen daana baaisikile la oŋ tare a vɔgloo zupil gyeɛ.

Seemaa la ka yiri deme dire ka a pɔge kaŋa a ti bokaŋa aŋ e woo paanoɔ a doŋ kyɛ kaa taabol zu ka piileetire ka seemaa be a poɔ kyɛ ka ( NA )meŋ biŋ a ( NA) kaŋa daa la be o poɔ ka a ( NA) kaŋa ka koɔ be be

Deo poɔŋ la kaa deo poɔŋ tabol te biŋyee kpaare ka kogehi a ngmaagyiloo kaa koge kpoŋ meŋ teŋ boɔnɔ sofa oŋ meŋ biŋ kaa tabol kpoŋ meŋ la be aa a deo seŋsugliŋ ka laptɔp dɔgloo zu ka blɛnda a dɔgloo zu ka laa lakpèè a meŋ dɔgloo gyu.

Kuore zie lɛ la. A zie na ba ba taa daka kyɛ, ba deɛ a kuu le roba a de eŋna a bakii. A noba kpɛng zaa yɛrɛɛ musilɛhe a vogle zupule kyɛ eŋ nosmaskhe. Te na baŋ yɛleɛ silama eɛ kuore to la

Dao laŋ are, a ennԑ boŋe ŋa baŋ maŋ boͻnaa boͻnaa sola panele. Koo batere biŋ, koo kyuli a panaa deԑlԑ ka ŋmenaa ŋmԑ a sola panele. Ba bee ba toma poͻŋ kyԑ ka dͻba bayi a te are tͻͻre a karoo.

Daa poɔŋ la kaa pɔgebɔ duohi ba būūhū a tabol kaŋa zu kommie ne albasa beebe ka pɔɔ kaŋ meŋ tabol ka gyima bebe a dɔgle pirɛte zuŋ ka nobɔ a para kyɛ ka pɔgebɔ meŋ a zeŋ ka bibile are.

Deɛn gyie la be kyɛŋ kaa nobɔ tɛtɛ wagyɛhi a la ne bɔɔdubahi a gyɛŋ teŋeɛŋ a deɛra sasɛo a eŋ nimiglaahi ka mine meŋ tore kyenɛ ka mine meŋ gyiŋ yele yɛlɛ kyɛ ka mine meŋ te be a kõɔŋ poɔŋ a dugro ka mine meŋ tore a aihi.

Tungtumba la a be ba tuma zeɛ ka tabol hi a ngmaagili gili ka nuba meng a zeng gyili a tabol hi puo kye ka bunpeɛle a be ba tensug hi kye ban zaa leɛ kaara poɔ kanga nang te arẽ a arẽ yele yɛlɛ kuro bo.

Bidɔɔbilii banaahe la a be dampo poɔŋ a ɔnna koɔŋ. Ba zaa pɛgelɛɛ ba baketeehe a ɔnna. Ka kaŋa daana ziŋ kyɛ ka ba bata a kyuri a ɔnna. A kõɔ ẽɛɔ kɔndɛga.

Dieo poɔŋ la kaa kogo woge a be ne kusine ne ka tabol ayi a bebe ka tiivi biŋ ka yiel ŋmɛ bohu meŋ bebe ka supikare meŋ a do yagle kyɛ ka nyaanaa a te yuo bare.

Daa poɔ la ka noba dire daa dɔɔ ne pɔger la, a pɔge koɔro la mui ka sɛremaanii leŋ pare a tabul zu ka alabaasa meŋ leŋ beŋ a tabul zu ka laa kpɛŋ beŋ a tabul zu ka dɔɔ daara boma ka pɔge lene koroo noba meŋ tuo la boohu a ŋmaa gyili be, bibilee la.

Tontonneba la bahi ne ba tontone loori noba ŋa naŋ maŋ tugru bɔɔhɔle ne la bɔɔhɔle toma ka ba tona a loori ahi yɛŋ a tugru a teŋɛ ka a noba ahi a erɛ a mansin kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ gyeŋ ba gyaa degi degie.

Naa la a zeŋ a eŋ o nuuri boma ka boma a e salma reŋge a be o nuŋ o de boma veli o zu o yɛrema na eɛɛ yɛre veɛlaa ane kpɛŋ kyɛ ka noba are geli o ka dɔɔ kpɛŋ kaŋa meŋ are le wagyɛ kyɛ eŋ nimi galas a are peɛli o.

Noba la a tona toma ba yɛre la boma naŋ pɔge ba kyɛ ka zēē a be teŋɛŋ baŋ de boma a de biŋ biŋ a e la nambahi kyɛ drɔlɛ a teŋɛ a pãâ de kamera a ŋmaara pekyare a noba e na noba bayi.

Pɔge la a tuo o boma, o tue bɔɔdeɛ, a tuo kommie aŋ be 'bucket' poɔ, a tuo paɛ aŋ meŋ be labile poɔŋ, a tuo lumbie naŋ be laa poɔŋ, kyɛ pɛle mine, a dɔɔ a teŋɛ sɔŋɔ daa poɔ la ka o be.

Poliseere la a kara dɔɔ kaŋa ka kaŋa a erɛ o vere ka kaŋa mine erɛ o kyoge o ka neɛ kaŋa a te are ba puori a ŋmaara picture kyɛ noba mine areŋ ba puoriŋ a kaara nyɛrɛ lɛ ba naŋ erɛ ne

Pɔgebo la dire zie ka ba eŋa zaa youro ba waa bata la bayi eŋ nimi kyaani ka ba seɛrɛ ka ba are muo poɔ a paa seɛrrɛ kyɛ ka ba zɔ meŋ te zeŋ a sokoɔraa noɔriŋ kaara a sori.

Yideme la a dire sèèmaa aa bipɔgɔ tiee laa ka zeɛre bebe kaa dɔɔ a bibile kaŋ meŋ ti a laa kaŋa ka a sèèmaa bebe pɔgɔ neŋ o biire la bidɔbɔ bata bipɔɔbɔ meŋ bata.

Accident la, lɔe a yi la a va taa,a kpɛ taa baa! a saasaabo, ka noba baaŋ wa ka ba iri a lɔɛ laŋne a noba naŋ be a accident poɔ na, fire service meŋ areŋ, ka a noba baŋ are ne o uniform, a yeleyelɛ koro taa.

Sogyahi la a eŋ ba yunifoohi a vɔgle ba zupilee a lantaa kyɛnɛ ka kaŋa daana te ahi yele yɛlɛ kora noba mine kyɛ ka ba loɛ a tuuro ba puoriŋ ka a noba mine meŋ gyeŋ a loori puoŋ kyɛ ka a teŋɛ zaa a dɛge.

Yɛŋe la ka pɔgɔ te zeŋ a dierɛ sɛsɛo. O zeŋe materɛs zu a pieli sumipool. Ka dɔɔ kanga be a sumipool a dugro. Kyɛ ka a zie zaa a e kuromm. Oŋ zeŋ o yoŋ

Karendie la kaa nobɔ kanna ba tarɛɛ laptop ayi laptop kaŋa eɛɛ bile kyɛ kaa kɔmpiuta meŋ e kpeŋ teɛ nu a kɔmpiuta poɔŋ ka dɔɔ kaŋ a meŋ teɛ o nu a wullo o taaba bone ba naŋ sɛge na ba eɛɛ dabɔ bayi pɔtɔ bonyeni kyɛ klaase poɔŋ nobɔ meŋ arɛɛ ba poɔŋ a gaa be ba meŋ yoŋ erɛ ba yɛlɛ.

Nobɔ la be yeŋe a aihi poo yogo ŋa poɔŋ are teŋɛŋ la ka bibilii bebe ka pɔgebɔ bebe daba meŋ bebe ka mine taa ka mine aihi ka mine aihi baŋ ngmaara pikyɛhi a kyɛ deɛrɛ sasɛo.

Dɔɔ neŋbatoɔnaa la kyɛ kaa bon a le o gbɛre kyɛ ka o krɔkyisire boma na naŋ maŋ veŋ koo toɔnɔ kyɛnɛ ne a be o seɛŋ o zeŋ la die poɔ ko wege zuŋ a de gbɛre a dɔgle koge zu kyɛ kaara teevi a teevi bɔl la ka ba ngmirɛ.

Tireehe la are a waa boma ata, a e bɛrɛ kyɛ veɛlɛ, a waa ziiri kyɛ ka peɛle meŋ toɔne ka noba pãã a nimirisɔgɔŋ a pɛle boma, bone ba naa sɛge ka a yele a tireehe yɛlɛ ba waa nansaalba.

'Accident' la, ka lɔɛ a vataa a zaa sãã sãã ka noba wa yi, a are a kono kyɛ ka a lɔɛ a ŋmere a va a soɛ meŋ sãã, kyɛ ka lɔɛ na waana para, ka mine meŋ are.

Noba la a wa yire misiri poͻŋ, o eԑԑ wo ŋmeŋkpoŋ la baŋ zaa gaa puori ŋmene kyԑ panaa wa yire. A noba eԑ gyamaa, ka lͻԑ a araa zie nimbitͻͻreŋ lͻͻ ata. Ka mine vͻgele ba gyupile ka mine yԑre musulԑԑhe kyԑ mine meŋ ba yԑre.

Filage la yagle yagle n nyɛɛ kautere gyamaa filagere gyɛɛmane filage bebe ka amɛɛreka filage bebe oositirelea filage bebe rupɔbilig ɔf kɔŋgo bebe.

Deɛne la ka noba deɛnɛ bayi zeŋɛɛ a kyaahi taa ŋmerɛ gaami ŋa te naŋ boɔlɔ oware ka bayi meŋ tare a gaami a ŋmerɛ ka dɔɔ kaŋa ahi a kaara ba ka dɔɔ kaŋa meŋ zeŋ bɛɛkye zuŋ a yɛre dagakproo a vɔgle zupile.

Sine la kyɛ bee sine zue la ka nobɔ mine gaa a te zèŋ a kaara a sine ba naŋ ire a teevi zu a sine pãã ba naŋ ire dɔɔ kaŋ neŋ pɔgɔ are la be a te taa nuure pãã are kaara taa nimisugɔŋ.

Noba a tona toma, zie la ka ba meɛrɛ, ba baare a toma kpɛŋ zie zaa, ka a die e ŋa kyɛrɛ la 'paint'.

Bibilii la a laŋ taa. Nasalbibilii a lɛ neŋ nesagne. Ba zaa laara. Ba kpɛŋ zie zaa yɛrɛ kpare nu yɔgre. Baŋ zeŋ zeŋ a te taa. Ka ba eŋhe a yuoro

Noba la a zeŋ a yɛre kparezeere kyɛ vɔgle gyupile ka mine de gyɛreŋ gyeehi le ba gyu ka boma naŋ e woo moɔ a be ba mine kɔkɔɛŋ a dɔba bayi gyeŋeŋ kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na are ba puoriŋ ka ba yele yɛlɛ.

Sori zuiŋ la ka lɔɛ a tɔŋ taa lɔ sɔgelɔ a tɔŋ taa a gyigere vùù kaa poliseere kaa security deme ŋmaa gyile ba ane vuu

Bibilee la bibilee bayi kaŋa yɛre sogyɛ kparoo ka kaŋa yɛre siŋgelɛŋti baŋ pɛgli malfari kaŋa zeŋ ka kaŋa are kyɛ vɔgli zupiloo muo poɔ la baŋ be a e nyɛ woo zie baŋ kaara a tona a o sikiretitoma.

Wɛo poɔŋ la kaa a koɔrbɔ zeŋ ba zeŋyɛŋ a ngmaagyile taa dɔbɔ a la neŋ pɔgebɔ ka dɔɔ kaŋ are ba nimitooreŋ a yele yɛlɛ korɔba a wullo ba yɛlɛ kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ ti are o puoriŋ o ba yi neŋ a koɔraa kaŋ.

Noba la a tona toma teela toma la baŋ tona ba zaa tare la teelahi a seɛrɛ pɔge kaŋalee lambareka ka a pɔge kaŋa meŋ yɛre kparre peɛne ka ba neŋkpoŋ eŋ nimingelaahi a seɛŋ a wulo o lɛ onaŋ na e a toma.

Dampo poɔ la ka bibilee bebe ka dɔbɔ bebe ka niŋbɛrɛ meŋ tɔre bebe ka mine dograa koɔŋ ka mine meŋ tɔre a are ka mine meŋ te gyeŋ kyɛ de ba gbɛɛ a de de eŋ kyɛ ka ba puori a e gyere ka noba ziŋ a yele yɛlɛ a deɛnɛ ka mine meŋ kyɛnɛ.

Noba la a yɛre kparehi aŋ zaa tari disai aŋ ba yi taa ka mine eŋ tokpaŋ sɔgni mine baŋ eŋ ka kaŋa zaa gɛrɛ bon aŋ vɛŋ oŋ yi o yoŋ ka mine ziŋ tiŋɛŋ ka mine are baŋ wulo ba veɛluŋ.

Dɔba la a tona toma zie la baŋ meɛrɛka taabori kpaari kyaari taa ka aayɔŋrɔɔ meŋ baba kaa noba mine vɔglɛɛhɛlmɛtire kyɛ mine meŋ ba vɔgle .

Noba la kpɛ kõɔ puo boat gbori ne ema maŋ fuuhi sasɛhu eŋ ne o gyaa maŋ pa baŋ panaa waana kõɔ noɔre ka a noba tagera ka mine meŋ ahi a tagera ka ba wa a yi a kõɔ meŋ poɔ sipihi maŋ te biebe.

Bibilee la galamse la kaa noba tonɔ galamse tona ka kaŋa pɛgle dao kyɛ ka bibile gyeŋ a ŋmara a kuuri ka dɔɔ kaŋ meŋ derɛ a kubo waana kɔro a bipɔgebile ka kaŋa meŋ te ziŋ a be pɔgebile puoriŋ a woo oŋ bale o zaa a pɛnnɛ.

Sojahi nansaalaa paahi la ba puoŋ ka kaŋa vɔgle zupile ba kyɛlɛɛ ba vɔgle baŋ pɛgle malfahi a kye ka a nansaala dɔɔ yɛlɛ yɛlɛ koro a dɔɔ kaŋa kyɛ ba puoriŋ ka dɔɔ kaŋa are kaara zie.

Lͻԑ la a va taa, lͻͻpeԑlaa a la ne lͻͻgyeԑ. Ka a nimbitͻԑ a kpԑ taa a ŋmԑgele ŋmԑgele. Kaa noba te are tͻͻreŋ a kyԑ kaara, ka mine meŋ gyͻͻ motori a kyԑ are kaara. Ka lͻͻpeԑla kaŋa aŋ e woo baaleba a te waana koo wa de noba na naŋ aŋ aŋ pere.

Bɔl ngmɛ zie la kaa a biihi a zeŋ teŋɛŋ kyɛ ka ba kooge a are ba nimitooreŋ a yele yɛlɛ korɔ ba a kooge eɛɛ pɔg o teɛ la o nuuhi kyaare a bie kaŋa a biihi mine deɛɛ bomma a de le ba zu.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

Community poɔ la ka noba bebe Pɔgeba ane dɔba dɔɔnyaane a lŋa ne pɔgenyaane dɔɔ kaŋa tegi boŋkaŋa a woo noɔ o yeŋ Kore kyɛ naŋ biŋ boma meŋ teŋa kaŋ e woo moɔ a laŋ ne daara a woo bagere la n baŋ yeli maae

Noba la a be gbore zuŋ o be kõɔ poɔ ba e la gyamaa dɔɔbo ane Pɔgebo ka ba mine vɔgle zupele ka bibilee paalɛ ba poɔ kyɛ kaa kõɔ a viɛle baŋ laare .

Zani die la te naŋ maŋ yeli ka lap la ka a biiri zaa tarɛɛ maŋsin baŋ de ba nimie tɔgli a kaara kyɛ de boma a dɔgli ka lai kyaane eŋ a boma ɛgsipɛrɛmɛn la baŋ erɛ.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

Stadium poɔ la a noba a seŋ o zaa a pa a kaara a bɔl kaa noba mine ŋmaara picture ne video kyɛ ka Dɔba bata ŋa ba yɛrɛ kparre a kyege kyege a are gaŋga kpoŋ a ŋmeɛrɛ kyɛ yiele yiele

Noba la a tona toma dɔba la ba be sori poɔŋ ane kue ka mine erɛ soe ka mine be lɔɔri poɔ lɔ kpoŋ la ko billi ne a tɛni kyɛ la mine erɛ wɛldiŋ toma.

Daba la a be wɛo poɔŋ a bore boma a pãã eŋ ba tonton būūhū kyɛ yuo kõɔŋ a bare a lɛoha ba kparɛɛ ne baŋ yɛre ne ɛɛŋ wo kparihi aŋ na veŋ kaa kõɔŋ a ba tariba ba eɛɛ bata a panaa yuo kõɔŋ bahi gyie gyaa kaa gyie gyaa mãã.

Dere la a e la bɛrɛ bɛrɛ sookoŋsohi a e toll toll kyɛ pãã e gyamaa ngmaagyile a zie e la ziveɛlaa kyɛ ka lɔɛ meŋ a paki paki a zieehi o eɛɛŋ wo tomo zeere ka mine e woo dere kyɛ ka lɔɛ beaa sokoɔraa zuŋ.

Poliŋ dobɔ la polisere bayi ba zaa yɛrɛɛ ba uunifɔɛnhi a kyɛ ka kaŋa daanee yi neŋ nɛɛse ka o tɔ beɛɛrɛ ka o de pinbiri a kyɔgroo a dɔɔ na naŋ kyɔgroo na vɔglɛɛ gyupiluu a kyɛ ka ba be baalba dieŋ.

Dɔɔ neŋ pɔge la a dɔɔ ngmɛrɛ la gaŋgarre kyɛ de bon a eŋmoo zu a yiele kyɛ ka pɔge meŋ seɛrɛ a pɔgɔ tuŋ la goŋdoŋ a de boma le o gbɛɛ ane o zu o zu meŋ o leeŋ kyɛ ka ngmane meŋ kyige a o zu a kyɛ kaa dɔɔ ngmiraa yieme eŋnoo a dɔɔ taa la gaŋgaɛ ayi.

Nuba la a seɛre a yere kpare yaayi ka mene arẽ ba poɔring a kaara kye ka bayi a paa wulobo a bidoɔ bee tenga ka a bipɔgɔ bi ɔ kpakyagan a seɛra.

Koɔreba la a be ba wɛo poɔŋ ba zaa waa pɔgebɔ kyɛ ka mine kyure a koɔrɔ a pɔge kaŋa koɔrɔ a kyɛ ka bie mare o puoriŋ pɔgebɔ mine mare la biire a kyɛ ka mine meŋ area kyɛɛrɛ zeere ba koɔrɔŋ kyɛ ka mine a bura.

Zie la ka ba koɔrɔ boma, ka a yuori bare, a setɔɔ kaŋa, zupile yagle la ka bontare bilibili bebe,a bebe ka noba are a daara boma, ka mine meŋ are a pɛgle bawbee.

Baaliba zie la kyɛ ka pɔɔ eŋ noosmak a zeŋ kyɛ ka a nɛɛse a kyɔgroo neŋ pinbiri a nɛɛse de la bon naŋ e woo nɛte a le o zu a kyɛ baŋ zaa eŋ noosmaksire dɔbɔ meŋ paalɛɛ ba poɔŋ a be bavpuoriŋ a kyɛlihɛ ka ba taam ta.

Seemaa la ka noba a dire ba zeŋ ŋmaa gyilee tabul kpoŋ ka mine dire ne kog ka daa meŋ dɔgli a tabul zuŋ a dire a seemaa ne dabilee mine ayi mine ana ka kyaena deme maŋ dire ne a noba e woo kyaena deme la.

Karendie la ka a biiri zeŋ neŋ ba kɔmpetare ka mine a kaara ka mine dioro kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ a are a kyaare a pɔgeba bayi a yele yɛlɛ koro ba saaese yɛlɛ la baŋ erɛ.

Karendie la kyɛ yeŋeŋ baŋ gyeŋ ka bibilii gyamaa daba ne pɔgeba baŋ zeŋ kanna ka a karema a sɛgrɛ boma enna a bilaaboodiŋ a boodi ba de tiili daoŋ ka dɔɔ pãã kyuri kyɛ sɛgrɛ ka bibilii meŋ zaa a pɛgle pelaatihi seleetihi a sɛgrɛ kyɛ ka mine leɛ kaara puori.

Deɛne la ka noba bipɔla a deɛnɛ ba bee koɔ noɔreŋ kaŋa daane pɛglɛ bɔle a a yeŋ ŋmɛ ka o taaba na a pãâ are a kaara o mine yɛrɛ gyeesiri kyɛ mine ba yɛre.

Noba la a seɛrɛ dɔbɔ a laŋ ne pɔgeba a dɔbɔ ba yɛre kparehi kyɛ ba zaa yɛrebo yiitaa ka a pɔge tuo ŋmane ŋmanehi ba zuŋ kyɛ baŋ titi taa nuuhi a seɛrɛ.

Deɛnti la ka nobɔ deɛnɛ game la boŋa teŋ boɔlɔ ɔware onɔ la ba zaa zeŋyɛɛ bɛnkyireŋ a kyaare taa kyɛ ba bayi bayi a ngmirɛ kyɛ ka dɔɔ ngaaŋaa kaŋ meŋ zeŋ a kaara ba a vɔgle zupiloo ka mine meŋ are kaara.

Noba la a are bibilii la a yɛrɛ ba yi zie boma ŋa wulo zie naŋ yi ba yiele la yiemɛ a seɛrɛ ba are tɔgelɛɛ taa bayi bayi kyɛ yagele boma ba kɔkɔɛ a laŋ ne ba zu

Karendeo la nansaaleba karendeo ka table ne kogri biŋ ka ba kpeŋ zie zaa tare laptops a typing ka pɔge kaŋa seɛŋ o tare yɛ bottle a laŋ ne straw ka o books meŋ biŋ ka karema a wulo no koŋ meŋ laptop biŋ.

Nobɔ la a yagle gaŋgaɛ ba kɔkɔreŋ ba zaa eɛɛ rastahi a ngmirɛ kyɛ yiele ka puore meŋ ka nobɔ mine meŋ ngmiraa gaŋgaɛ eŋnɛ ba kyɛ ka mine meŋ are a yiele ka dɔɔ kaŋa meŋ re seɛrɛ.

Weɛ poɔŋ la, kaa pɔgeba ne dɔba a tona toma ka mine kyolle a koɔra ka mine voɔrɔ boma, ka mine are, ba kpɛŋ zie zaa vɔglɛɛ zupille ka ŋmenaa ta toɔrɔ ba, kyɛ baŋ yɛre kpare nuyɔɔre.

Daa poɔ lɛ la ka lɔɛ a paki paki zie zaa kyɛ ka noba meŋ a kyene kyene a lɔɛ kpoŋ zie zaa eɛ yɛlohi ka noba kpeɛrɛ ka mine gɛrɛ ka mine are kyɛ ka mine meŋ a paki paki.

Bibilii la a deɛnɛ kaŋ daanee tarɛɛ daa dao a daara a kyɛne kaa bata meŋ be nimitoore ka kaŋ yɛre kpare kpeŋ kyɛ kaŋ tuŋ naate bɛrɛ ka ba ti taa a kyɛnɛ a a kɔminiti poɔŋ ka ba eŋne yuoro ka ba deɛnɛ.

Noba la a gɛrɛ sori pɔge meŋ paalɛɛ ba puo a mare o bie kyɛ k,o baagehi a dɔgle o nimitɔɔreŋ ka bibile meŋ te are ba puoriŋ o puoriŋ a meŋ mare ba baagere kyɛ meŋ ti ba baagerehi.

Galamsey toma la ka kõɔ gyɛŋ ka a zie zaa dɛgɛ ka mine ɔnna a kubo enna tahikpɛŋ a tuuro enna a maasin ka mine ohu a kubo ka mine meŋ tugiro kyɛ ba mine meŋ are are.

Bidɔɔbilee poe la a be koɔ poɔŋ a ti taa banaare arɛɛ koɔ poɔŋ ka bayi a do are ba bayi ba zuŋ ka kaŋa daŋna meŋ la do are kaŋa daŋna gyu kyɛ baŋ panaa titaa.

Pɔgsarihi la a yɛre ba kɛntehi a toŋ ba naateɛ a kyɛ tuo boma ba zaa tuoe buuhu a tɔŋ line line kyene a de gɛrɛ ka ba tehi a eɛ woo festival tɔ la baŋ sɛlebiretire.

Saa na waa kaa mine taa umbrallar kyɛ ba mine ba taa so baŋ are zie na a saa naŋ ba toɔrɔ ba a zie zaa SAA ŋa e ŋa lɔɔre station to la ba are ka pɔge kyegi

Pɔgɔ la a zeŋ a kyeena koosee. Ka alabata biŋ o lomboriŋ oŋ ŋmaaha alabasa a enna. Kyɛ ka korpɔɔte biŋ ka dahakpoŋ a dɔɔloo zu aŋ e wo koɔme be be. K'a pɛo meŋ te biŋ a pɔgɔ lamboriŋ.

Noba la a Kanna a tebul zu latɔpohi biŋee ka felaaware meŋ dogle ka mine taa boma baŋ nyuuro ka buukuhi ka peepare meŋ be be ka mine yɛlɛ yɛlɛ koro taa a laara ka pɔge kaŋa a iri are

Noba laŋ are a yele yɛlɛ. Noba baŋ maŋ boɔnɔ ka iŋgyneɛs. Ba zaa yarɛɛ ba wɛkiŋ gyeɛhe, a vɔgele gyupile, a eŋ nimbigelaahe. Ba poɔŋ ba wɛgiŋ gyeɛhe ne e giriiŋ giriiŋ kyɛ ka pɔga kaŋa meŋ yare o yoŋ toɔre aŋ e gyeɛ tɔ.

Goviŋmeŋte ne sikiriiti yɛlɛ la ka sogyere are, ka a sogye kaŋa a gyeŋ tengaŋ baŋ ba a karoo, o eŋ wog oŋ kpi to kyɛ baŋ kara, mine gyulee a gbedumo a yaŋ songbo

Noba la a wulo ba yiziiri dɔba a laŋ ne pɔgeba ane naasaaleba bɛnkye meŋ beŋ ka neɛkaŋa zeŋ kyɛ kaa bɛnkye zie naŋ bebe ka dɔɔ kaŋa a tuo ŋmane a vaɛ bebe kyɛ ka dɔɔ a tege o puoriŋ ka dɔba be a teŋaŋ a dierɛ o nu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

Yideme la dɔɔ ne o pɔgɔ ne ba bie ba bee die ka dɔɔ ziŋ ba sofa zuiŋ ka ba puoriŋ ka kirismas tirii a bebe kyɛ ka bie a pɛgli o deɛbon ka ba buolɔ tɛde bɛɛ ka baage ka biŋ ba lamboriŋ.

Duoho la kaa nobɔ a tirɛ ba bee die poɔŋ kaa pɔg zeŋ neŋ laptɔp kaa pɔg kaŋ meŋ zeŋ ne foon baŋ zeŋ a ngmaa ville ka ba mine a are kyɛ baŋ taa sekireen kaŋ aŋ wullo bomma.

Noba la a la be sokoɔrɔ zuŋ a lɛ pɛgle ba taaboore teŋ boɔha ka plakaat ka kaŋa daani pɛgle bonŋa eŋ maŋ de gɔnna a yele yɛlɛ a koro noba tɔɔre ba gyamaa gyaa yɛrɛɛ bonsagna a e woo ba yelee yɛlɛ koro a gobenente ka a zie eɛ kpeɛŋaa bee ba boɔraŋ ka ba e yrle kaŋa.

Neŋbatoɔnehi la ba zaa neŋmie mare marɛɛ plastahi pɔɔbɔ la baŋ paŋ zeŋ zeŋ asibiti a kyɛliha ka nobɔ a wa ba zie bibilii bayi meŋ paalɛɛ ba poɔ daba la.

Saŋkoŋkore yɛlɛ ka ba wulo wa dɔɔ kaŋa yɛrebo wuli ka naalo ka o pɛgle boŋ o nuŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ are peɛlr o a yɛre kparre yɔgo zeɛ k'o e ŋa perese la kyɛ ka a noba na e wa ba kpambeɛhi a are ba lomboeŋ.

Pɔgeba la, a kyɛnɛ tuuro taa, ba tɔg la 'line' hi anaare hi, a tuoro taa la ba yɛrebo, wulo wo, yɛrebo wullobo la, ka ba wulo, ane ba veɛloŋ a laŋ ne 'style' banaŋ e na, mine kyɛ la bazuri, kyɛ ka mine maale bazuri.

Kuori zie la ka noba a kono ka ba gaa ka ba uu a neɛ kyɛ zie nyɛ dɔba yoŋ la ka ba are a die seɛŋ a die waa kpoŋ soŋkoso la ka mine vɔgli zupile mine ba vɔgli kyɛ ka mine are nimaalɛ.

Nɔbɛ la a tonɔtomɛ die laŋ are ka ba pentire kaŋa daanee do la dare a pentire kyɛ ka ba mine araa teŋɛ a yuo zie naŋ e woo tokoe a tonɔtoma a kyɛ ka kaŋa meŋ do are zikuŋkune kaŋ kyɛ ka wiibaaro biŋ ka sɔbul be a wiibaaro poɔŋ kyɛ ka penti meŋ biŋ a teŋɛ.